Ameyibɔ ŋutsuvi ɖevi dza wɔme etɔ̃ kple nyɔnuvi ɖeka le tsi kum le tɔsisi aɖe me. Wokɔ tɔkpo vovovowo eye wo bɔbɔ hafi le tsia kum le tɔsisia me. Wodo awu vovovowo hafi le tsia kum.

Nyɔnuvi ɖevidzɛ aɖe kple fofoa wole nu ɖum le nuɖuƒe nyakpɔ aɖe. Nuɖuɖu vovovowo le nuɖugba ʋiwo me le wo gbɔ. Tsinoglasi kple nuɖugatsiwo hã le wo gbɔ. Ɖevia kɔ nuɖuɖua henɔ nume dem na fofoa be woaɖu.

ŋutsu ɖekakpi wɔme andrē aɖewo le afɔ bɔl ƒom le abó ƒoƒe nyakpɔ aɖe wó dó abó ƒowu nyakpɔwo ɖekaŋgbi eye abó ƒo fɔkpa vovovowo nukpɔla aɖewo nɔanyi hele wókpɔm eye wóle dzidzɔkpɔm

Nyɔnu avɔdzrala aɖe nɔ anyi ɖe avɔgba gbogbo aɖe ƒe ŋkume hedzeŋe ɖe zikpui me. Nudzrawu le eŋu eye avɔ vovovowo le eƒe megbe. Avɔ ŋutɔwo kple ketewo sɔgbɔ le gbɔsusu gã aɖe me le egbɔ.

Nyɔnu vidada aɖewo kplɔ wo viwo va ŋkɔŋlɔƒe le dɔnɔ kɔ aɖe dzi. Dɔnɔdzikpɔla woame eve nɔ anyi henɔ nu ŋlɔm ɖe aŋutiɖiɖi madede gbalẽ aɖe dzi. Dɔnɔdzikpɔla ɖeka tsatsitre ɖe vidzilawo gbɔ hele asi fiam wo.

Nyɔnu aɖe le dɔ wɔm le dɔwɔƒe, dɔwɔƒe la le dziƒoxɔ dzi, nyɔnua do awu yibɔ kple atalegbẽ yibɔ eye gaƒoɖokui le alɔ nu nɛ. Nyɔnu la le asi tem ɖe kɔmpita aɖe dzi eye nugui aɖe le egbɔ.

Yevu dɔwɔla aɖewo le dɔwɔƒe aɖe, ame woame adre do gbe mumu ɖiɖi, amadede dɔwɔwuiwo eye ame ɖeka do amadede dɔwɔwui amadede dzɛ̃. Woɖo asiwui eye woɖo dɔwɔ kuku hã. Ame ene ɖo dɔwɔkuku dzɛ̃wo eye ame ene ɖo dɔwɔkuku ʋɛ̃wo.

Dɔwɔla eve aɖewo le dɔ wɔm le gakpodɔwɔƒe gã aɖe. Dɔwɔlawo do ….

Ameha gbogbo aɖewo le ablɔ lɔm. ku ɖe nudzɔdzɔ aɖe si medo dzidzɔ nawo o la ŋuti. Wodo be yewoa ɖe yewo ƒe seselelame agblɔ ke wo nunɔla le ganu aɖe ɖe asi hele li dom le boblo dom. Amewo kɔ flaga kple atiwo yi dzi.

Wofo afɔkpa gbogbo aɖewo li kɔe ɖe wo nɔnɔewo dzi. Wowɔ seƒoƒoƒ vovovowo ɖe afɔkpawo dzi eye seƒoƒowo le amadede vovovwo me. Afɔkpawo sɔgbɔ eye avɔ amdede vovovowo hã le afɔkpa gbɔ.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe zikpui dzi hele nuɖuɖu si woyɔna be koliko la tɔm le ami me. Elé ehɛ ɖe asi hele koliko mumu la tsom. Nutɔgba la le dzo dzi le kolpɔt me. Koliko bibi la le egbɔ eye aŋego vovovowo hã le egbɔ.

Ŋutsu woame ene le ŋɔnudrɔƒe, nyɔnua nye ŋɔnudrɔla gã eye ŋutsu ɖeka nye kpovitɔ. Ŋutsua ɖeka le nuteƒekpɔwolawo ƒe aɖakago vi me wòle adzɔgbe ɖem ke ŋutsua ɖeka nye senyala henɔ anyi ɖe zikpui dzi le wo kpɔm. Amɛrikatɔwo ƒe aflaga le ŋɔnudrɔla megbe.

Nyɔnuvi tugbedzevi dzɛɛ aɖewo le agba bablɛ vovovowo ɖe ta, agba ɖewo le gagbɛ me eye ɖewo le trayi hã dzi eye wobla wonu kple nu nyakpɔwo. Nyɔnuvia ɖewo de dzonu kɔ eye ɖewo medi o ke wo katã wobla tu nu kple avɔ vovovowo eye wo do afɔkpa.

Nyɔnu ametsitsi wome enyi aɖe wiɖe eto ɖe sola panel yeye wome eve aɖe, wole alɔ na wo nɔewo eye wokɔ alɔ yi dzi, wole awu amadede vovovowo me kple afɔkpa vovovowo hã me, tsike aɖe to sola panela te le wogbɔ

Yevu gbogbo aɖewo le tsaɖinukpɔlawo ƒe ŋu me le gbe me. atiglinyi gã ɖeka le ŋua ƒe ŋkume eye ɖeka le ŋua ƒe megbe. Wo le ŋua me hele lã vovovo aɖewo kpɔm le gbea me.

Ame gbogbo aɖewo le ameɖibɔ me siwo nye yevuwo. Aɖaka nɔ woƒe ŋkume. Ŋutsu aɖe dze klo eye wona asi nyɔnu aɖe. kpovitɔo nɔ ame gbogbowo dome. Amewo katã wodo awu yibɔ.

Ŋutsu dɔwɔla aɖewo le dɔ wɔm le dɔwɔƒe gã aɖe. dɔwɔlawo ɖo dɔwɔkuku si le aŋutiɖiɖi amadede me, dɔwɔnu gã gã vovovowo le wo gbɔ eye ŋutsua ɖeka lé dɔwɔnu gã ɖeka ɖe asi eye ka ɖewo le eŋuti.

Nyɔnu ame eve kple ŋutsu ɖeka le dɔ wɔm le atiku sue vovovowo ŋuti le ɖakagovigble me. Amadede vovovowo le atikuawo ŋu eye wodo dɔwɔfɔkpa. Ati kpɔya aɖe le wo megbe le teƒe si wole dɔ wɔm le.

Ameha aɖewo nɔ anyi ɖe ŋɔnudrɔ̃ƒe. Ŋɔnudrɔ̃lagã la nɔ anyi ɖe eƒe zikpuia me eye Amerikatɔwo ƒe aflaga le egbɔ. Kpovitɔ aɖe tsi atsitre ɖe mɔnu eye senyalawo nɔ anyi ɖe zikpui dzi hedze ŋgɔ ŋɔnudrɔ̃la la. Ame aɖewo nɔ anyi hedze ŋgɔ ŋɔnudrɔ̃lala, ame aɖewo nɔ anyi ɖe ŋɔnudrɔ̃la gã la ƒe nuɖusi me.

ŋukuʋuʋu ƒe zikpi bɔboe wɔmetɔ̃ le exɔɖe ƒe akpate me afi madede le zikpiawo ŋti eye ekplɔ̃ vi aɖe le zikpiawo dome agbalē ɖe le kplɔ̃ te eye nu vovowo le kplɔa dzi seƒoƒo vovovowo hã le xɔme eye akaɖi vovovowo hã le xɔme

Yevu nyɔnu tsitsi eve kple ɖevi woame etɔ̃ tɔ ɖe ŋumɔmemidzraƒe aɖe ŋkume henɔ didim be yewoatso ŋumɔ me. Ŋu wome eve tɔ ɖe ŋumɔmia ƒe ŋkume. Gbe mumu amadede nɔ ɖeka ŋuti eye amadede ʋi nɔ ɖeka hã ŋu. Dzokeke aɖe tɔ ɖe ŋumɔmidzraƒea ƒe axadzi tututu si ƒe amadede wole ʋie.

Dzo bi ŋu mɔmemidzraƒe. Ŋu gbogbowo gãtɔ kple suetɔwo le dzo eye wo fia. Adzudzɔ nɔ tutum le exɔ ta me. Eŋuwo nɔ emɔdodo si le afi si nua dzɔ le dzi. Amewo nɔ emɔ godo eye ati aɖe hã le exɔ xa.

Dziɖegbekaɖidɔwɔla aɖewo de dzi hele dɔ wɔm le dziɖegbe kaɖi ka ŋuti. Wodo dɔwɔwu amadede blɔ eye woɖo dɔwɔkuku ʋiwo. Wo geɖe nugo dzi aɖe me eye dziɖegbe kaɖi ka gbogbo aɖe hã e wo gbɔ. Eka ɖewo le ʋie eye ɖewo le dzi ɖewo hã le yibɔ.

Ŋutsu woame andre le xɔ tame henɔ ʋedzoléŋusẽ mɔ dem. Woame atɔ̃ bɔbɔ nɔ anyi eye woame eve le atsitre. Ŋutsu woame ene ɖɔ kuku siwo ƒe amadede le abe aŋugbaɖiɖi ƒe amadedetɔ ene. Dɔwɔnuwo le wo gbɔ.

Nyɔnu aɖewo tsi atsitre ɖe atikutsetse vovovowo dzraƒe le asi me. Atikutsetse vovovowo le wo gbɔ abe atɔtɔ, aŋuti, apo, peya, akɔɖu, aɖiba, dzematre, atadi kple bubuawo.

Yevu kpovitɔ aɖewo le awu yibɔ me hele zɔzɔm le gaxɔ aɖe me. Gaxɔmenɔlawo le awu amadede dzi me. Gaxɔmenɔla ɖe le enu kplɔm eye ɖeka tsi atsitre ɖe gakpɔ la me hele atukpa ɖe asi.

Nyɔnu ɖetugbivi ɖzetugbi aɖe si do avɔwu la bɔbɔ nɔ anyi ɖe atikutsetsidzraƒe aɖe ŋkume hele nu kom. Atikutsetse vovovowo le eƒe megbe abe atɔtɔ, aŋuti, aɖiba, peya, apo, karɔti kple bubuawo.

Ŋutsu aɖe si do awu yibɔ la le dɔ wɔm le solar panel aŋuti le ŋdɔkutsu gbe, ŋu kple dzokeke battery vovovowo le egbɔ eye ka tsiãtsiã aɖe le batteriawo kple solar panel la dome.

Ŋutsua ɖe bɔbɔ hele dɔ wɔm le ŋkuŋuŋuimɔ kaɖi aɖe gbɔ. Ɖevi aɖewo le egbɔ. Ɖevia ɖewo bɔbɔ eye ɖewo le atsitre hele ekpɔm. Tsiguia ɖe hã le egbɔ le afii ke wòle dɔ wɔm le.

Ɖevi dza wɔme andre wo le ʋe ɖum. Ʋeɖula wodo dekɔnu wu eye wobble ta. Wo le ʋe ɖum e tonogo me. Ŋuƒola wɔme etɔ̃ le wo megbe hele ŋua ƒom hafi wo le ʋea ɖum ɖe edzi. Wode afɔ gaɖoɖui afɔ.

Ameyibɔ ɖevi aɖewo le dzidzɔ dom ɖe yevu nyɔnu aɖe ŋutsi. Ɖevi wɔme atɔ kpla yevu nyɔnu la eye yevu nyɔnu la le asi dam ɖe wo dzi. Ɖeviawo do awu vovovovwo. Eɖewo do afɔkpa eye ɖewo hã womedo afɔkpa o.

Amegeɖewo le ablɔlɔm kuɖe nudzɔdzɔ si medó dzidzɔ nawó la ŋuti amaɖewo dó awu yibɔ eye eɖewo hã dó awu dzĩ, eɖewo ɖo kuku yibɔ eye eɖewo hã ɖo kuku dzĩ ,wóle nyakaɖi si nuŋɔŋlɔ vovovowo le dzi la ɖe asi henɔ lelidom

Awusatɔ gbogbogbo aɖewo le awusatɔwo ƒe gbedoxɔ gã aɖe dzi. Wole awu vovovowo me eye woɖɔ kuku vovovowo hã. Ŋu woame etɔ aɖewo tɔ ɖe gbedoxɔ la ƒe ŋkume.